Nindeeba abaana bariyo bashuutamire aha nju abo baana omwe ayekwatsire aha itama arambikirize omukono agutaire omu maguru gye ondijo ariyo ashuutamire arambikirize ondijo abyamire

Abantu bari abantu bari ahanyanja ahiguru yenyaja hariho omwaro omwaro obwo hariho abantu ahakibarama kyenyanja hariho amaato

Karoori eriyo eshutamire aharuguru rw'enyanja eshuutamire omu bunyaatsi ekishaaho kyayo kyamara kwizuramu emeere

Nindeeba omuzeyi ariyo ahingyire omuceeri aguhingire omu maizi omuceeri ogumwe agukwasire omu ngaro naguma naguma naguma nabyara omuceeri gumwe gumwe

Omushaija ari omu muhanda aine ariyo navuga egaari ayekoreire enyungu aha gari.

Nindeeba omushaija womuzeeyi ayemeraire ahabibare akwasire eirobo ariyo naaroba ebyenyanja omushaija ogu omu rubaju rw'enyaja hariyo ekibira kyemiti hariyo obuti buringwa munonga bwine erangi yakinyatsi

Nindeeba ente zirikwigana ekumi nibiri ente ezo ziri omwirisizo ziriyo nizirya ebinyatsi enyima yaazo hariyo emiti miringwa munonga emiti egyo miringwa eine erangi yakinyatsi

Abantu bari aha nyanja abamwe bari omu nyanja nibajuba ebyenyanja abandi bari aharuguru y'enyanja bemereire omu musheenyi baine nabo amarobo bemereire omu musheenyi ogurikwera

Embuzi ziri omu kibira bariyo bazirisize. Omu kibira harimu emiti, emiti eine erangyi ya kinyaatsi ahansi hariho emiti eine embabi za embabi za za kinyaatsi omu ahansi hariho ebiti byomere

Nindeeba abaana bari omu musiri bahingire omwe ayemereire ajwaire eshweta erukutukura ondiijo ajwaire empare erukwera ondiijo ajwaire sikati ashutamire ahansi nanywa amaizi g'okunywa aha rubaju hariho enfuka .

Nindeeba omuhanda gurumu ebinyantsi, ebinyatsi ebyo byine erangi ya'kinyantsi , omuhanda ogu gurumu emiti. Aharuguru yo'muhanda hariyo enshozi , enshozi ziriho ebinyantsi

Nindeeba omushaija ariyo ayemereire ah'ibare ibare eryo riri omu nyanja omushaija ogwe akwatsire irobo ariyo naroba ebyenyanja omumaizi.

Nindeeba enjojo egyo enyima yaayo hariyo emiti miraingwa enjojo egyo eine obuti buguufu omumaisho eriyo neerya ebinyaasti ahansi enjonjo egyo eine amaatu maraingwa, omunwa muraigwa amaino abiri garikwera maraingwa amaino ago gashoogwire omumaisho gaayo

Nindeeba abaana b'eishomeero bari omu kibiina nibashooma ebitabo byabo abaana abo bajwire esaati z'ishomeero ezirikwera

Nindeeba enyaanya ziri aha bishaansha enyaanya ezo harumu ezirukutukura enyaanya ezo harumu embisi ezirukuburabura enyaanya ezo harumu embisi ezine erangi ya kinyaantsi .

Nindeeba esihaani eri ahameeza harimu enyama harimu omukyeri harimu emboga esihaani eyebyokurya egyo